Abantwana besikolo abancane abeECD abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abahlezi phezu kwamacansi eceleni kwabo kulamabhakane.

Abantwana besikolo abahlezi ekilasini phezu kwezitulo phambi kwabo okuletafula eliluhlaza tshoko, eceleni okulebhodi elimnyama elokubhalela abagqoke emayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo abathathu abagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka. Ababili ababambe amablocks abame phambi kwebhodi elimnyama elokubhalela.

Abantwana abancane abe ECD abagqoke ama uniform alithanga lamabhulugwe aluhlaza okwesibhakabhaka abayenze isigombolozi phakathi kwabo okulababalisi ababili abamileyo

Abantwana abesikolo abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, phambi kwabo okuletafula eluhlaza lebhodi emnyama eyokubhalela.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alombala olithanga loluhlaza, abayenze isigombolozi, ababambane izandla, abame phambi kwekilasi.

Abantwana abancane abesikolo abagqoke amayunifomu alombala olithanga loluhlaza okwesibhakabhaka abayenze isigombolozi abaphakamise izandla phakathi kwabo okulombalisi osesikipa esibomvu eceleni okuleskipa esiluhlaza obophe igqiye abame phambi kwezihlahla zamabhanana.

Abantwana abancani abasakhulayo abe ecd abahlezi phezu kwecansi abanatha itiye ngamankomitsho awepulasitiki alombala etshiyeneyo eluhlaza lomhlotshana, ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka ngemva kwabo okulebhakede.

Umbalisi ogqoke ibhatshi elimhlophe ome ekilasini eyabantwana abalamayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka lamtafula lezitulo ezilembala etshiyeneyo, eluhlaza elithanga.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform aluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni okule bhodi elimnyama elokubhalela, itafula eluhlaza.

Abantwana besikolo abancane abe ecd abahlezi phezu kwecansi abagqoke amayunifomu aluhlaza okotshani ababambe inkomitsho ezilompala otshiyeneyo phakathi kwabo okume umbalisi omuye uhlezi phezu kwesitulo emdulwini okulomfanekiso odwetshiweyo okamvundla.

Umama ogqoke iblawuzi engumhlwazi lesiketi esimnyama ume labantwana abancane phezu kwecansi elilembala ehlukahlukeneyo obomvu omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana abancane abesikolo ,abagqoke ama uniform alithanga .Abahlezi phezu kwezitulo ezilombala onsundu kanye loluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abasekilasini elamatafula lamabhentshi ansundu omunye wabo oqotshamileyo olejesi eyiphinki phambi kwakhe okule nditshi eceleni kule bhodi emnyama emdulwini.

Abantwana besikolo abagqoke ama yunifomu abadlala ibhola phambi kwekilasi eyakhwe ngezitina ezibomvu eceleni okulombalisi olungisa ibhayisikili othwele ingwalo ezandleni

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Izihlahla ,utshani obuluhlaza. Indlu eyakhiwe ngezitina ezibomvu.

Uthango olupendwe ngombala oyi cream elitshengisa umdwebo wabantwana abase klasini abahlezi phezu kwezitulo. Phambi kwabo kume umbalisi olebhatshi eliyi pink ubambe uswazi nge bhodi elimnyama.

Abantwana abesikolo abathathu abagqoke ama yunifomu, aleyembe eluhlaza okwesibhakabhaka lamabhulungwe amafitshane ansundu abame emnyango olesivalo esiluhlaza okotshani.

Abantwana besikolo abane abagqoke amauniform ababili ababambe inditshi egcwele isitshwala esimhlophe esilendumba eceleni okulomunye olomganu oyingubhe obomvu.

I tafula ebaziweyo elombala onsundu elezipunu phezulu, imganu yengubhe , inkomitsho eluhlaza okwesibhakabhaka, igabha lezinswazi.

Abantwana besikolo abahlezi phansi abafunda ugwalo oluphezukwetafula abagqoke amaYunifomu alembala etshiyeneyo ,oluhlaza okwesibhakabhaka lonsundu lomunye obhabhule isetsheli emnyama.

Abantwana abesikolo abancane ababhabhule amasetsheli, abagqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka lamabhulugwe amafitshane ansundu abame phambi kwendku elomnyango oluhlaza okotshani lezitina ezibomvu.

Abantwana besikolo abane abathathu abale yunifomu eluhlaza okwesibhakabhaka omunye ogqoke iyembe emhlophe lebhulugwe elinsundu indlu eyakhwe ngezitina ezibomvu lophahla mnyango.

Isikolo esilamakilasi amane, amathathu ayakhiwe ngezitina ezibomvu, enye elombala omhlophe. Ngaphandle okulabantu abagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka. Utshani, izihlahla, amaluba.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka abathwele amanditshi acazimulayo abadlala phandle, phambi kwamakilasi.

Ikilasi eyokufundela, elabafundi abathathu abagqoke ama uniform aluhlaza okwesibhakabhaka lansundu eletafula eleshelf elemiganu eye plastic lamankomitsho.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu abomvu abame phambi kwekilasi abanye ababhabhule amasetsheli kulababalisi abagqoke amajacket amhlophe ababambe umthanyelo wezigodo.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform alamayembe ayipink lamabhulugwe abomvu phambi kwekilasi elababalisi abalamabhatshi amhlophe omunye obambe umthanyelo wesikolo

Indlu eyo kufundela okwezesayensi elama tafula ayakhwe ngama thayilizi amhlophe, phezulu okulama phayiphi alembala olithanga, amaglazi, izitende, amasinki lempompi.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe amabala amnyama eceleni elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elime phezu kotshani. Izihlahla, indlu.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, lansundu, ababopha izigodo lombalisi obomvu ngemva kwabo okulebhakane elitshengisa imephu ze Africa.

Umduli olemephu elamazwe atshiyetshiyeneyo abantwana abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka lokunsundu umbalisi omileyo izihlala izigodo.

Abantwana besikolo abagoneneyo abagqoke ama unifomu alamayembe aluhlaza okwe sibhakabhaka lamabhulugwe ansundu ababhabhule amasetsheli alembala etshiyeneyo ebomvu.

Abantwana besikolo abangabafana abagqoke ama unifomu atshiyetshiyeneyo aluhlaza okwesibhakabhaka ,eyinye emhlophe ,obhabhule isikhwama, ingwalo phezu kwetafula , abahlezi phansi

Abantwana beskolo abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abanye abahlezi phansi labamileyo, phambi kwethafula lilamaphepha kanye lamainki, babambe izigodo zekudweba.

Abafundi abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abasesaluni abafundela ukweluka inwele kanye lokufaka umuthi. Kulabantu abanengi abalungiswa amakhanda

Indawo yokubala esetshenziswa ngabafundi elamatafula amabili ayisigombolozi kanye lesitulo sokuhlala, elamashelufu alamaqwaqwa ,izingwalo zokubala ezitshiyeneyo.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform amayembe amhlophe abahlezi ekilasini okulamatafula phezu kwawo okulezingwalo okulababalisi abamileyo. Oyedwa ugqoke ishirt eluhlaza okwesibhakabhaka lebhulugwe elimnyama ngemuva kwabo okule board lokubhalela.

Abafundi abagqoke amayunifomu alamayembe amhlophe abahlezi ekilasini yokubhalela imihloliso okulamatafula alombala onsundu alamaphepha phezulu.

Abantu abamileyo owesifazane ogqoke ijakhethi elibomvu ogoqe izandla labanye abane abalamahovolosi aluhlaza okwesibhakabhaka phambi kwabo okuletafula elilentambo zamagetshi lesibane esikhanyisileyo. Ngemva kwabo okulezinsimbi ezitshiyeneyo.

Abafundi abezesayensi abagqoke amabhatshi amhlophe abaseklasini elamatafula ayakhwe ngama tiles, alemitshina ye microscope esetshenziswa ukubona into encane.

Umfundi ogqoke ihovolosi elombala onsundu lehelimethi emnyama lamagilovisi otshisela insimbi ngomtshina wamagetsi ngemva kwakhe okulebhodi elimhlophe elibhalwe amabala

Abafundi abahlezi ekilasini elamatafula ansundu, ingwalo, labagqoke amayunifomu atshiyetshiyeneyo aluhlaza okwesibhakabhaka, amhlophe ayiphinki.

Abantwana besikolo abasekilasini abahlezi ngokulandelana bagqoke ama yunifomu ayipinki amanye amhlophe lamabhulugwe aluhlaza okwesibhakabhaka abakhothamise amakhanda ababhalayo phezu kwetafula okulezingwalo.

Umfundi ogqoke iwovorosi eluhlaza okwesibhakabhaka obambe ubhobhojana olungisa insimbi elombala oyi orange. Ngemva kwakhe okule bhentshi elide elinsundu.

Umfana ogqoke iwovorosi eluhlaza njenge sibhakabhaka, lengwane eyokuvikela ikhanda. ubambe insimbi. Eceleni okule nto elithanga elebhobhojani phezulu, lezinsimbi ezitshiyatshiyeneyo.

Iclass yokufundela elamtafula amane ,izitulo, amashelufu alembala etshiyeneyo eluhlaza, ensundu, lemhlophe alamaqoqo ezingwalo lama toys okudlalisa.

Abafundi abagqoka amayunifomu alembala etshiyeneyo eluhlaza okwesibhakabhaka lensundu ababambe umdwebo otshengisa umfanekiso wemvelo olentaba ezimbili lenyoni ephaphayo.

Abafundi abagqoke amawovorosi aluhlaza okwesibhakabhaka, abaseclasini elamatafula alezinsimbi phezulu lezingwalo.

Abantu abathathu abagqoke okumhlophe okokuphekisa lamagilovosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka ,abame phambi kwetafula yensimbi ebekwe ukudla okutshiyetshiyeneyo

Abantwana besikolo abagqoke amahovorosi aluhlaza okwesibhakabhaka lamahelimethi alithanga abafunda ngokwamagetsi abamileyo phambi kwetafula elilezintambo lamagilobhu atshiyatshiyeneyo aluhlaza, abomvu lamhlophe.

Ikilasi eyokufundela ukuthunga elamatafula alemitshina phezulu alemibala etshiyeneyo, emnyama lemhlophe. Eceleni okulomunye oluhlaza owoku overlocker. Lamabhokisi alombala aluhlaza okwesibhakabhaka lama plastic.

Abantwana besikolo abagqoke amauniform. Alamayembe amhlophe leziketi ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abahlezi phambi kwamatafula alemtshina yokuthunga emnyama.

Amankazana agqoke okutshiyetshiyeneyo okumhlophe okuluhlaza abahlezi phezu kwezitulo, phambi kwabo okulamatafula alemitshina yokuthunga isikhwama.

Abafundi abagqoke amabhatshi aluhlaza okwesibhakabhaka lezikipa. Omunye ofake iThestoskophu endlebeni kanye lasenyamazaneni olalele okutshaya inhliziyo yabo.

Indlu yokufundela eyabantwana abancane elamakhetheni alombala alithanga lamafasitela amabili lama bhentshi, amatafula, izitulo, ishelufu emhlophe elezingwalo lamathoyizi wokudlalisa.

Abafana abangabomakhanika ,abagqoke amahovorosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka ,abalungisa imota ebomvu elomzila omnyama ngaphansi.

Abafundi abathathu, ababili amankazana lomfana oyedwa okhuthalele, osika iphayiphi. Kulesaha phezu kwetafula elilensimbi eyinye elombala obomvu.

Abafundi abaliqembu lezemculo abagqoke amayunifomu balamayembe amhlophe lamabhulugwe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abathathu abami phambi kwama microphone lababili abatshaya amagitari.

Abafundi abagqoke amawovarosi alombala aluhlaza okwesibhakabhaka lamagilovosi abomvu. Abalungisa amazenge ngensimbi enkulu umtshina uphambi kwabo.

Abapheki abathathu, ababili abaphethe ingqamu abagqoke okumhlophe lamabhulugwe amnyama. Abame phambi kwetafula elehanyanisi. Imbodlela eluhlaza okotshani.

abantwana besikolo abagqoke amawovorosi amnyama abasekilasini yokufundela imisebenzi yezandla abaganda insimbi omunye ololayo ume phambi komlilo obasiweyo

Amadoda agqoke amawovorosi, alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamajombo amnyama abavoxa udaka ngamafotsholo alezigodo ezinde.

abantwana besikolo abgqoke ama uniform alezikipa ezimhlophe lamabhulugwa abahlezi ekilasini okulamatafula lamabhentshi abanye abamileyo loyedwa ophakathi laphakathi ngemva kwakhe okule board elimnyama elokubhalela

Abantwana bagqoke amauniform amhlophe lamajesi aluhlaza okwesibhakabhaka abahlezi elibrary eceleni okulashelufu alamaqhuqhu ezingwalo ezitshiyenyo zokubala

Umbalisi ogqoke ibhulawuzi emhlophe lesiketi lebhatshi elimnyama ubambe amaphepha ngemva kwakhe okulebhodi elimnyama elokubhalela phambi kwakhe okuletafula elamashelufu agcwele izingwalo kanye lamapheni okubhala.

Amanditshi alembala etshiyetshiyeneyo, eluhlaza tshoko, eyiphinki , eluhlaza okwesibhakabhaka alesitshwala phakathi ahlezi phezu kwetafula elilombala onsundu.

Abafundi abesigaba sesisibili abagqoke amaunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abahlezi eklasini elamatafula amade alama khompuyutha phezulu amnyama.

Abafundi abangabafana abagqoke amayunifomu awezemidlalo alembala etshiyeneyo eluhlaza tshoko ebomvu eluhlaza okwesibhakabhaka abame egirawundi phambi kwabo okulaba abaqeqeshi ababili.

Abafundi abagqoke amayunifomu awezemidlalo alembala etshiyeneyo eluhlaza, ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka, elithanga, abame egrawundi ngemva kwabo okulothango olwakhiwe ngezitina ezibomvu.

Amantombazana ezemidlalo abagqoke okumnyama lokumhlophe abaphakamise izandla labanye abantu abahlezi phansi ababukeleyo

Abantwana besikolo abagqoke okwezemidlalo abame phambi kwababalisi ababili. Ngemva kwabo okuleklasi eyakhiwe ngezitina ezibomvu lamafasitela amhlophe.

Abantwana besikolo abaphakamise izandla. Abagqoke amayunifomu aleyembe emhlophe, amabhulugwe leziketi eziyi (cream) lama jesi ansundu.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform aluhlaza okwesibhakabhaka, abakusigaba sesibili kwezemfundo abafundela eze technology abasekilasini elamatafula amade alama computers amnyama phezulu asetshenziswa ukuceaninga ulwazi ku internet.

Indlu yokufundela elamatafula abambane lamabhentshi alombala onsundu. Amafasitela amabili elilodwa elivuliweyo elinye elivaliweyo.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu amhlophe leziketi eziluhlaza okwesibhakabhaka ababambe amaphepha. Phambi kwabo okule hedge eluhlaza eceleni okulotitsha obambe umakhala ekhukhwini lebhatshi.

Abafundi abase library abagqoke ama uniform aluhlaza okwesibhakabhaka ,alemkhono emhlophe ,abame phakathi laphakathi kwama shelufu alombala onsundu alamaqoqo ezingwalo ezihlukehlukeneyo

Abafundi abagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka abaselibrary abame phakathi laphakathi kwamashelufu alombala onsundu alamaququ ezingwalo ezihlukehlukeneyo

Ilibrary esetshenziswa ngabafundi ukubala kanye lokucwaninga ulwazi elama shelufu amhlophe alomzila onsundu alamaqoqo ezingwalo ezitshiyetshiyeneyo

Umbalisi ume phambi kwekilasi elamafasithela lomnyango elombala owesibhakabhaka. Eceleni kuthutsha abantwana besikolo abamayunifomu amhlophe le haji oluhlaza.

Umntwana wesikolo ogqoke i yunifomu elombala oluhlaza okwe sibhakabhaka lamanyathela abambe ijesi ome phambi kwekilasi eyakhwe ngezitina ezibomvu elemnyango emnyama evuliweyo.

Abantwana besikolo abagqoke ama yunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka , abahlezi ekilasini, phezu kwamatafula okulezingwalo, phakathi kwabo okulombalisi olebhatshi elimhlophe le lephuthophu ,emva kwalo okulebhodi elimnyama emdulwini.

Abantwana besikolo abangabafana abagqoke amayunifomu. Balamayembe amhlophe lamabhulugwe ansundu abahamba emgwaqweni eceleni kulotshani lezihlahla.

Abafundi abesigaba sesibili abagqoke ama uniform amhlophe ababambe ama calculator ezandleni phezu kwamatafula abo okulamaphepha phambi kwabo okulombalisi oleyembe embomvu

Abafundi abagqoke amayunifomu, abame phezu kwamatafula ansundu, abahlikihla amafasitela alombala oluhlaza awomduli wekilasi elomfanekiso wemephu ye Africa.

Abantu abezemidlalo abagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka lamabhulugwe amafitshane. Ibhola elisemoyeni, abanye abahlezi phansi ababukeleyo abalokumhlophe, okubomvu ,okulithanga.

Abafundi abagqoke amayunifomu alamayembe amhlophe lamabhatshi alombala oyigrey abahlezi eklasini elamatafula alemitshina yokuthunga phezulu ilembu elimhlophe, ibhodi elimnyama elokubhalela elisemdulwini.

Abantwana besikolo abadlala umdlalo wevoli bholu, abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni okulabantu ababukeleyo abagqoke okutshiyetshiyeneyo.

Abafundi abahlezi phansi abagqoke amayunifomu alembala etshiyeneyo, emhlophe, onsundu, oluhlaza. Phambi kwabo okulombalisi obambe imicrophone. Eceleni kulamakilasi ayakhiwe ngezitina ezibomvu.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform amhlophe leziketi eziyi cream lamajesi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni okulomfana otshova ibhasikili, phambili okulempawu zomgwaqo.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alamayembe amhlophe lamajesi aluhlaza okwesibhakabhaka abahlezi phansi phambi kwekilasi ependwe ngecream langamabala ansundu.

Abafundi abezemidlalo abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abame phambi kwendlu eyakhiwe ngezitina ezibomvu.

Umbalisi ome phambi kwekilasi eliyi"flat",elilomdwebo otshengisa umfanekiso wabantwana besikolo ababambe indebe, abagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka

Abantwana besikolo abafana lamankazana, abagqoke amayunifomu, aleyembe emhlophe, lamabhulugwe, leziketi ezilombala onsundu abame ngamalayini.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu amhlophe lamajesi aluhlaza okwesibhakabhaka abahlezi e-library bayabala. Okulama shelf aleqoqo lezingwalo ezitshiyetshiyeneyo.

Umbalisi ome phambi kwekilasi elamafasitela leminyango eluhlaza okwesibhakabhaka ,eceleni okuthutsha abantwana besikolo abagqoke amayunifomu amhlophe .Phambi kwakhe okule "hedge " eluhlaza.

Amankazana amabili agqoke amayunifomu alesiketi esiluhlaza okwesibhakabhaka. Omunye oleyembe emhlophe nke, oyedwa olejesi elithanga uphethe isikhwama esimnyama. Eceleni kwabo kulezihlahla ezinde lotshani obuluhlaza.

Abafundi abanengi abasendlini yokufundela abahlezi phezu kwamabhentshi. Itafula elilezingwalo abagqoke okumhlophe kanye lokunsundu lezicathulo ezimnyama.

Ibhakani elimhlophe elilomzila oluhlaza okwesibhakabhaka, elibhalwe amabala. Ngemva kwalo okulezihlahla ezinde eziluhlaza lotshani. Indlu eyakhiwe ngezitina ezibomvu.

Abafundi ababili abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lemizila omhlophe, abaselibrary, abame phakathi laphakathi kwamashelufu amabili ansundu alamaqoqo ezingwalo ezitshiyetshiyeneyo.

Amanditshi alembala etshiyetshiyeneyo ,eluhlaza okotshani, eyi pink, eluhlaza okwesibhakabhaka ahlezi phezukwe tafula eyisundu ,afakwe isitshwala esimhlophe

Ihofisi elamatafula amabili abazwe ngama pulanka ansundu elinye lakhona eligcwele amaphepha phezulu ishelufu elenqwaba zezingwalo phakathi ifasitela.

Abantwana abesikolo abaphandle abanye abame emnyango wekilasi olezivalo eziluhlaza oyakhwe ngomduli olezitina ezibomvu, olomzila phansi omnyama phezulu omhlophe, ucingo oluhlabayo, izihlahla eziluhlaza.

Umuntu oyisilisa ogqoke okumhlophe lezicathulo ezimnyama usendlini yokubalela egcwele amashelufu alezingwalo, amabhentshi lamatafula.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe amabala alombala oluhlaza okwesibhakabhaka labomvu, utshani eceleni okulendlu eyakhwe ngezitina.

Ilibrary esetshenziswa ngabantwana besikolo ukubala kanye lokucwalinga ulwazi elamatafula kanye lezitulo lokuhlala emaceleni okulama shelufu amade alamaqoqo ezigwalo ezitshiye-tshiyeneyo

Isivalo esilombala onsundu. Eceleni okulegabha lesicitsha mlilo emdulini elibomvu elilephayiphi emnyama.

Ishelufu elombala onsundu elezingwalo ezitshiyetshiyeneyo, ngemva kwayo okulomduli oyakhiwe ngezitina ezibomvu. Phezulu okulesibane esikhanyisileyo.

Indlu yokulala yabantwana abesikolo ,elemibheda emibili, amatafula okubalela ansundu ,izitulo ezilithanga ,amashelufu ,lamakhabothi abethelelwe emdulwini.

Ilibrary esetshenziswa ngabafundi ukubala kanye lokucwaninga ulwazi, elamatafula lezitulo zokuhlala. Eceleni okulamashelufu alamaqoqo ezingwalo ezitshiyetshiyeneyo.

Amaqoqo ezingwalo ezitshiye tshiyeneyo afakwe kumashelufu amhlophe. I tafula elilombala onsundu ,izitulo ezimbili eziluhlaza tshoko.

Abafana lamankazana abagqoke okumhlophe, lamaglovosi aluhlaza okwesibhakabhaka. Omunye uphethe umjovo. Amaphepha amhlophe aphezu kwetafula elimnyama.

Indlu yokubalela elama shelufu amhlophe alamaququ ezingwalo ezitshiyetshiyeneyo. Izitulo eziluhlaza, itafula elombala onsundu.

Izigubhu ezintathu eziphezu kwetafula, ijagi lamanzi, izitulo ezimbili, umduli olombala wesibhakabhaka.

Ikilasi ependwe ngombala oluhlaza ilamashelufu elamaqhuqhu ezingwalo ezehlukehlukeneyo. Itafula ensundu lezitulo eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Amaflat amabili alombala omhlophe lophahla olubomvu, izihlahla eziluhlaza, utshani, amaluba alithanga, abantu, umgwaqo.

Indlu yokulala eyabafundi elembheda emibili eyendlalwe amashiti amhlophe ilamatafula amabili okubalela lekhetheni elilombala onsundu.

Ishelufu elezicathulo ezitshiyetshiyeneyo ensundu. Phezu kwayo okulezigubhu ezintathu ezamanzi eceleni okulembodlea elezixubho, ikhetheni elilemizila emhlophe kanye leluhlaza okwesibhakabhaka.

Iwofisi elilamatafula alombala onsundu, isitulo ezibomvu, ifasitela, umtshina wokuprinta, amakhabothi amabili.